hidhanna hirate mereersha yinee mowete mitto uduunlicho hidhine ganeentinni qolle hirate mereershaati hakkuno hidhine woxe kawanna ka'a soorrati ha'rinshoo ha'rinsanni bayichooti

kaamiila hirranni base yineemmoete kaameelu wo'mo daniho hakkunoo deerrisinni aane aane ofollino qaamila hirranni basino hattono babbaxxitihoote

moobayili baankete suuqubba yineemmohuete hattino mimmituiwa halamatenni hattono mimmituwiwa xaadatenni witteenni gambayine ka'nentinni suuqi'nanni wamaashsha bankete suuqubba yinanni

inshuraanse inshuraansete yineemmo woyite hattono kaameelaho dano iillitanno woyite hattenni dano tirate babbaxxiteho dani wodho wodhine horonsi'neemmo baseeti

gobba hidi daddali biironna woxu soorro koosike yineemmo woyite hattono daddalle hatte gobba daddalo daddallete gobba daddali ledu mimmitu ya kawaanna kawoxe soorrarate hayyo koosqete yinenno

inshuraanse inshuraansete yineemmowoyte hattono kaameelu wodho wodhinanni bayichoo ikkitanna hattono babbaxxiwo dani adagi iillaawete hakkonne qarra tidhate ronsi'neemmo baseeti

hoteletee yineemmo woyite hotele wo'ma yanna giddoyi quchumaho afantaata ikkitanna hattonoo qolle ka'nyentinni intenna ange duumbe womaashsha kafa'nanni bayichooti

kaameela hirranni base yineemmo wete babbaxxe hodani kaameela hirranni base ikkitanna hattono woxu deerrinni hirranniha ikkanna babbaxxe hodani makiini yannaasincho ikko hattono babbaxxe hodani makiini hi'rannowaati

baratarate agunna sagalete mine agunna sagalete mine yaa agu anganni agatto ikkitaanna sagale intannita ikkitaanna sagale inte ago ange kassi jinanni bayicho sagalete mine yinanni

mininna biirote uduunni daddalaano yine moete hatto nooho mine loonsoonni uduunnichano ikko biirote worranni uduunnichino ikko hattunni mittienni gambaassine mininna biirote uduunni daddalaano yine

moobayili bankete suu qubba yineemmohite moobaili baankete suu qubba mitteenni daga akisiyooni hidhatenninna hiratenni mitteenni albillitte lophatete ka'eentinni mitteenni huronsidhanno dargaate

kaamila hirranni base yineemmo woyite kaamiila hirranni base hattono babbaxxi hodaninni hasi'noommo kaamiila hedhatenni hattono qole kaentinni gobbairi gobbanni abbinannihanna giddo yidi gobbanni loonsanniha ikkanno

hotele sagadhinanni bayichooti hotelete yineemmo woyite dandoo afi'rino manni wo'mu dani sagale loosanno bayicho hattono anganni bayicho hine woshshineemmo

baanketenna gutu maamara yineemmo weyte baanke woxe suuqi'nanniwa ikkitanna gutu maamara yineemmo wete mitteenni mittowa xaande wo'ma daga mittowa xaadde mimmitu ledo lophote a'reminshorari hinsanni waade

gobba hidi daddali biironna woxu soorro kooskeeti yineemmoti gobbahidi daddalo daddalatenni hattonoo hatte gobba uduunnicho hidhatenni tenne gobba woxe hatte gobba widira qole soorrate

dikkotte supermarkeette butukke ineemmonfe shiirmaadda uduunme hattonoo shiima mine loonse hattonoo hirre hidhine afi'neemmo bayicho dikkonna supermarkeettete butukkenne

gobba hidi daddali biironna woxu soorro koske yineemmo woyte hattino daddalle afi'ne ka'neentinni hatte gobba woxete gobba widira qolle soorratenni harinseemmo harinshooti

bura woxeeti yinemmoote buru woxi hidhatennino ikko hi'ratenni afi'neemmo ikkanna hakkuno uduunnicho hi'yinoommo wayinni qolle hiratennino ikko hidhatenni mimmituwa soorirate harinsho bura woxeenni woshshineemmo

qaamiila hirranni basee yineemmowete kaamiela hirrannihu wo'mu dani woxinni hirranniha ikkanna hattono qolle ka'neentinni manchi beetti hodhishshahano ikko annu annisinni horonsi'rannoha ikkanno

dikko supermarkeetteni butukke yinemmowete hattono babbaxxe hodani uduunnicho hiratennino hidhatenni woxe tirfi'ratenni mimmitu iwa afi'ne moeo gamba assi'nanni baseete

gobbaadi daddali biironna woxu soorro kosike yineemmo wete mitte gobba mitte gobba ledo daddaalhitanna daddalo ikkanna hakkuno woxese lamenti gobba kawanna ka'a qulate harinsaanni ha'rinshohro

gobba idi daddali biironna oxu soorro kooske yineemmoete hatte gobba uduunnichootte gobba widdiraqole soorrate woxu soorro kooske yine woshshatenni soorra dandineemmo yine

hootele wo'mu dani sagale amaddino bayicho ikkanna hootelete yineemmo woyite saga'line sagale inte kassi yinanni bayicho ikkanna hattuno wo'mu dani agoo ange horoonsi'ne ka'ne tassi yinae bayichooti

inshuraanse yineemmoote inshuraanse hattono woxe suuphi'nanni bayicho ikkanna mittu qarri iillakakkiro hakkonni bayichinni adhine tidhate ha'rinshooti

riilli isteetite yineemma woyte ijaaraho hakkonni ijaara mangisti mintannoha ikkanna hattuno dagate bebbeekke woxe womaashsha eo afidhanno bayicho riilli isteetitine

agunna sagalete mine neemmo wite bayicho ikkanna hakkuno anganninna intanne sagale worri hiirranni melehershaati hakkuno angannihu babbaxxiteho sagale ikkitanna intannetino babbaxxiteho sagaleeti